Daa'immanii fi shamarran bishaan dhugaatii waraabaa jiran. Hanqinni bishaan dhugaatii qulqulluu naannoowwan biyya keenyaa keessaa bakkeewwan hanqinni roobaa jirutti baay'inaan kan mudatudha. Suuraan kunis kaninni argisiisu bakka hanqinni bishaan dhugaatii daran hammaataa ta'edha.

Itoophiyaa keessa Baankiiwwan mootummaafi miti mootummaa hedduutu jira. Kana irraa kan ka'e baankiiwwan hedduu gidduutti waldorgommii guddaa uumaa jira. Kun immoo uummataaf tajaajila si'ataan akka kennamu taasisa. Akkasumas namoota hojii hojjechuu barbaadaniif liqii liqeessuudhaan fayyadamaa taasisaa jiru.

Chaarjariin bilbila keenyaa dafee dhumuum danda'a keessattuu bakka elektiriikiin hin jirre baadiyyaa keessa gaafa deemnu bakka itti guuttannu dhabuu dandeenya. Kanaaf yeroo tokko tokko kuusaa humna ibsaa fayyadamuun gaariidha. Fayidaan bilbilaa maal fa'ii?

Naannolee uumamaa deemanii daawwachuun boqonnaa sammuu namaaf kenna. Dubartiin kun bishaan gaara irraa gadi yaa'aa jiru fuuldura dhaabbattee jirti. Kunis bakka bashannanaa waan ta'eef, miira gammachuu fuula ishee irra jiru ibsaa jirti.

Namoonni kunneen hojjettoota fannoo diimaa Itiyoophiyaa yoo ta'aan konkolaataa irraa meeshaa buusaa kan jiranidha. Uffanni isaan uffatan mallattoo fannoo kan qabu ta'ee halluu akka diimaa, adii fi kanneen biroo of irraa qaba.

Gosa biqiltuu ceekaa jedhamu. Gosti biqiltuu kun baala xixiqqaa kan qabuu fi akka mukeen biroo qaamaan gar-malee kan hin guddannedha. Ceekaan muka jabina hin qabne kan salphumatti cabuu danda'udha. Yeroo guddatus daraaraa kan baafatudha.

Meeshaalee barnootaa gosa gara garaa argaa jirra. Isaanis kanneen akka qubeessaa, qalamafi maqasiidha. Qubeessaan kun barreefama ittiin barreessuuf kan nu gargaaruufi balleesituu kan ofiisaas of irraa kan qabudha. Akkasumas qalamni kunis barreessuuf kan nu gargaarudha.

Fakkiin eelee ammayyaa sadii wal bira toora galanii jiraniidha, Eeleewwan kunnii miila ittiin dhaabbatan qabu. Eelee kana keessaa lama bifa wal fakkaataa kan qaban yemmuu ta'aan tokko immoo halluu cuquliisa qaba.

Abbootiin qabeenyaa mana sadarkaa isaa eeggate ijaarratanii keessa jiraatu. Manni kun ulaagaa barbaachisu guuttatee waan jiruuf yeroo keessa jiraatan gammachuu guddaadhaan ta'aniitu. Naannoo manni sun itti ijaarameefis miidhagina dabaluudhaan maatii sana irra darbee hawaasa naannootiifuu akka qabeenyaatti ilaalama.

Suuraan armaan olii suuraa nama kabajamtuu, gaggeessituu magaalaa guddittii Itoophiyaa, Magaalaa Finfinee Aadde Adaanechi Abbebeeti. Aadde Adaanechi miidiyaa irratti yaada laachaa kan jirtu, ija ishee irraa Kilaala kan qabduu fi rifeensa ishee gadi kan dhiifteettudha.

Manni barumsaa oolmaa daa'immanii faayidaa guddaa argamsiisaa jira. Manni barumsaa kun daa'imman hedduudhaaf bakka oolmaa qofa itoo hintaane bakka beekumsa guddaa irraa argachuu danda'anidha. Kanaaf maatiin daa'immanii hedduun akkuma fayyadamaa jiran hundumtuu daa'ima isaanii achitti ergachuudhaan barsiifachuun baay'ee gaariidha.

Muuziyeemii Adwaa kan magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramee jiru biratti naannoo isaatti siidaan dhagaa fi sibiila irraa hojjatametu jiram keessumaa namni dhagaan hojjatamee achi ciisee gubbaatti sibiila baay'ee jiru sun namatti tola.

Gamoon tokkon ijaaramuuf waantota baay'ee barbaada. Isaan keessaa simmintoo yoo ta'u, meeshaan kun immoo simmintoo dhagaa cirrachaa waliin bukeessuuf isaan garagaara. Maashiniin kun konkolaataan kan inni socho'uuf guddinaa fi ulfaatina waan qabuufidha.

Namoonni kunneen uffata dambii poolisii uffatanii toora galanii taa'anii kan jiran yoo ta'u uffanni dambii isaan uffatan halluu gosa tokko yoo ta'u halluu akka gurraachaa fi cuquliisa of keessaa kan qabudha.

Loowwan kunneen iddoo lafa marga lalisaan uwwifame keessa marga dheedaa kan jiran yoo ta'u lafti olka'aan mukkeen bosonaan uwwifame cinaa lafa margaa kana jira. Iddoon kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha.

Avokaadoon gosa biqiloota fuduraalee ta'an keessatti kan ramadaman yemmuu taatu, avokaadoon gosa biqiloota nyaataaf oolan keessaa baayyee jaalatamaadha. Oomishni avokaadoo salphaa fi baayyee baasii addaa addaa kan nama hin saaxiledha.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii kan jiran yoo ta'u hundi isaanii adda isaanii irratti faaya oromoo godhatanii kan jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu garaa garaa of keessaa qaba.

Meeshaa ammayyaa Tiraakteerii kan jedhamu lafa qotuuf kan gargaarudha. Meeshaan kuni goommaa afur kan qabuufii baay'inni isaa lama qofa akka ta'e suuraa kana irraa arguun ni danda'ama. Namni tiraakteerii kana oofuu akka hin jirre ni mul'ata.

Kuduraaleefi muduraalee gosa adda addaa kan halluun isaanii magariisa, keelloofi halluuwwan kan biroo qabaniidha. Kuduraaleen fi muduraaleen kunneen burtukaana, muuzii, paappayyaa, avokaadoo, qullubbii diimaa fi kanneen biroon illee argamaa jiru.

Gaafa meeshaalee akka qalqalloodhaan kuufamanii taa'an kan namni yeroo barbaadee fi Akka fedhetti filatee fudhatudha. Isaanis mana kana keessa jalaa kaasanii walirra tuulamu. Qalqalloo keessa kaa'uun shakkii tokko malee Akka hin jiidhanne taasisa

Namoonni ogummaa fayyaa baratan kanneen akka narsii fi faarmaasii Kun fa'aa yeroo shaakala bahan wantoota namn-tolchee kanneen qaamni isaanii kan namaa waliin walitti dhiyaatu irratti shaakala isaanii bahu. Kunis qabatamaan barachuudha.

Mucaa dhiiraa xaagiyaa mataatti kaawwatee biskileetti irra ta'aa jiruudha. Mucaan kun harkaan marii biskileetti kanaa qabatee seeqaa jira. Akkasumallee duubaa isaan fagaatee manni daggalaan ijaarame kan guutuun isaa qaraa ijaaramee jira.

Kooliidarii jechuun hawwatamummaa magaalaa fi baadiyyaa dabaluu fi midhagina biyya tokkoo daraan kan beeksisuu fi turiziimii biyyaaf gumaacha guddaa kan qabudha. Biyya keenya Itoophiyaa keessattis yeroo ammaa mootummaa jijjiiramaa sababeeffachuun kan hojjetamaa jiru fi kan bareedina biyya keenya ol kaasaa jirudha.

Dhugaatin kun gosoota dhugaatii lallaafaa keessaa isa tokko yoo ta'u maqaan isaa mirindaa kan jedhamudha. Mirindaan alkoolii waan of keessaa hin qabneef miidhaa qaama namaa irraan hin gahu. Dhugaatii baayyee jaalatamaa ta'edha.

Suuqii fi manneen daldalaa hedduu keessatti meeshaalee fi bu'aa oomisha waarshaalee kan ta'an hedduun saamsamanii gara suuqii galu. Dhugumatti isaan haala kanaan gaafa kaa'amanii dhufan wantoonni achi keessaa badaa miidhaan irra hin gahu.

Guyyaan eebba barattootaa kan hawwiidhaan eegamudha. Sababni isaas dadhabbii waggoota hedduu irraa yeroo aara galfatan waanta'eef barattoota irraa kaasee hanga maatiitti gammachuun guyyaa sanaa adda. Kana malees hirkattummaa maatii jalaa bahanii ofdanda'uuf guyyaa murteessaadha .Qophiileen guyyaa eebbaa adeemsifaman maal fa'aati?

Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana daandii fi manneen hedduun ijaarsarra jiru. Manneen xixiqqoon kan sadarkaa isaanii osoo hin eegin ijaaraman waan magaalicha keessatti jibbisiisanii fi hin madaalleef baduu qabu.

Fakkii raafuu haala gaariin oomishamee jiruudha. Raafuun kun halluu magariisa qabaatee bareedee tooraan oomishamee jira. Raafuun kun oyiruu lafa qonnaa bal'aa biyyeen isaa argamu keessatti oomishamaa jira. Raafuun baala babal'aa kun baalli isaatu nyaatama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura faayaa teessoo irra taa'ee jiruudha. Faayni kun maqaan isaa callee kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, haalluuwwan adii fi gurraacha irraa hojjatamae. Calleen kun morma dubartii irra kaawwama.

Namoota baayyatanii hojii irra jiran argaa jirra namoonni kunneen hojii magaalaa qulqulleessuu hojjachaa kan jiranidha. Namoonni kunneen balfa kan kan isaan qulqulleessanii gatan konkolaataa kanaanidha. Konkolaataan kun konkolaataa balfa fe'uun gatudha.

Namoonni baay'atanii yabaloo tokkorra taa'uudhaan gaafa ofii isaanii ooffataa deeman yeroo gubbaa irra jiran akkaataan taa'umsa isaanii madaalamaa ta'uu qaba. Kunis jarri kun kallattii tokkotti ulfaatinni isaanii akka hin caalle taasisa.

Nyaata qophaa'ee jiru argaa jirra. Nyaanni kunis nyaata maqaan isaa buddeena jedhamu yoo ta'u yeroo dheeraan biyya Itoopiyaa keessatti qofa kan beekkamu ture, amma garuu biyyoota baayyeetti argama. Innis ittoo gosa lama of irraa qaba; biqiltootaa fi shiroodha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; dhugaatiwwan adda addaa alkoolii qabaniifi dhugaati alkoolii hin qabnee kan nutti mul'isu yommuu ta'u, hundaa isaaniyyuu namoonni baay'inaan kan itti fayyadamanidha. Garuu fiichariichi giroosari mana eenyuu ta'uusaa mul'isaa?

Kophee dhiiraa miidhagaa ta'etu argamaa jira. Kopheen kun halluu adii fi gurraacha qaba. Faannii isaa adii yoo ta'u gogaan isaa irra keessaa ammoo gurraacha. Akkasumallee asxaan halluu diimaa fi gurraachi irra jiru irratti kaafamee jira.

Asheeta Boqqolloo waaddamaa jirudha. Boqqollon kuni asheeta kan jedhamuu erga ibidda irratti waaddamee booda kan nyaatamuudha. Asheetni amma mul'achaa jiru waaddamee xummurameera waan ta'eef nyaachuun akka danda'amu suuraa irraa arguun ni danda'ama.

Sattawwaan kun baay'ee morma dheeraa kan qabuudha. sattawwaan horii manaa kan namatti madaqxe kan jiraattuudha. Sattawwaan kun sattawwaa saalaan kormaa kan ta`ee fi bifti isaa cucurree kan ta`eedha. akkasumallee sattawwaan kun dhaabbachaa kan jiruudha.

Namni suuraa kanarraa agarru akkuma mul'atu gaawonii adii uffatanii lama ta'anii inni tokko harkatti kitaabaa fi boronqii qabatee jira. Inni kann biraan immoo callisee dhaabbata uffata isaa uffatee. Uffatichi uffata ogummaa kan barsiisaati.

Biqilaan kun maqaan isaa paappayyaa kan jedhamuudha. paappayyaan kun bifti isaa magariisa kan taheedha. paappayyaan kun faayidaa hedduu dhala namaatiif kenna. faayidaa inni dhala namaatiif kennu kun vaayitamiin addaa addaa kan jennuudha. biqilaa maqaan isaa paappayyaa kan jedhamu kun namaan dhaabamuudha.

Asxaan kun, asxaa biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaati. Asxaan kun haalluuwwan kan akka : magariisa, cuquliisa, diimaa fi adii irraa kan hojjataman yoo ta'u, dudduuba adii irratti kan hojjatamee dha. Akkasumas, fakkiilee mallattoo :odaa, dargaggoo, geengoo olompiikii fi ulee abbaa gadaas ni qaba.

Miidiyaa hawaasaatti bahanii waantota nama bohaarsan haasa'anii kolfuun hordoftoota danuu akka horataniif nama gargaara. Dubartiin kun osoo haasaa irra jirtuu miira gammachuudhaan kan kolfaa jirtudha. Lammummaan ishii Ameerikaa waan ta'eef, alaabaan duuba ishii jira.

Meeshaaleen kun, meeshaalee miidhaginaati. Oomishni kun qalama haalluu gurraacha kan qabu yoo ta'u, rifeensa nyaaraa dibatanii bareeduuf fayyada. Oomisha kana harka caalu dubartootatu fayyadama. Maqaan oomisha miidhaginaa kanaa maal jedhama?

Sareen beellada manaa baay'ee amanamtuudha. Namni saree qabu horii isaa foonaa isheetti galchee rafa. Inni Saree hinqabnemmooo loon isaa manatti olgalchee wajjin bula. Kanaaf Sareedhaaf keessumaa uummanni baadiyyaa iddoo guddaa qaba. Haata'u malee kabajni isheen biyya kana keessatti qabdu baay'ee gadi bu'aadha.

Suuraa xiinxalaa siyaasaa beekamaa ta'e obbo Jawaar Mohaammadiidha. Obbo Jawaar iddoo kanatti sagalee guddistuu qabatee dubbachaa jira. Akka suuraa kana irraatti karaabaataa gurraacha uffatee kullittaa adii godhatee jira. Fuula isaa irraa miira gammachuutu mul'ata.

Yeroo ammaa kana oomishtoonni kophee oomishan sadarkaa hedduudhaan gosoota kophee baay'ee hojjechuudhaan gabaadhaaf dhiyeessanii fayyadamtoota biraan gahaa jiru. Kopheewwan kun akkuma sadarkaa isaaniitti gatiin isaaniis walcaala. Kanaaf namoonni qarshii hedduu qaban waanta baay'ee mijataa ta'e bitachuu danda'u.

Namoonni kun amantoota amantaa ortoodooksii waaqeffataniidha. Isaanis ayyaana tahe irratti walitti qabamuudhaan waaqa ykn uumaa isaanii kadhachaa kan jiraniidha. Namoonni uffannaan igaa'onii tahe uffachuun mataa isaaniitti waan maratanii dhaabbachaa kan jiran kun daaqunoota mana amantaa sanaadha.

Iddoo kana dhugaatii alkoolii beddelle fi awaash jedhamuu fi dhugaatii lallaafaa ispiraayitii jedhamutu jira. Dhugaatin alkoolii kunneen lamaan kan isaan oomishaman biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Ispiraayitiin alkoolii waan of keessaa hin qabneef nama hin macheessu.

Paarkiin biyyoolessaa gaarren baalee Itoophiyaa keessatti paarkii guddaa fi baay'ee beekamaa ta'edha. Sadarkaa biyyaa irra darbee akka Afrikaa fi addunyaatti beekamaa fi bineensonni adda addaa kan biyyoota biroo keessa hin jirre keessa jiru.

Konkolaataan kun barreeffama 'Habesha Bus' jedhu kan ofirraa qabu yoo ta'u, namoota danuu baatee gara iddoo fagootti kan imaluu danda'udha. Konkolaataa geejjibaan galii guddaa argamsiisee dinagdee biyya Itoophiyaa ol kaasaa jirudha.

Fakkii oomisha biqiltuu magariisaa ta'eedha. Biqilaan kun meeshaa akka laastikii ta'ee halluun isaa gurraacha ta'e keessatti oomishamaa jira. Biqiltuun kun tooraa galee gidduu isaatti bo'oon ba'ee argamaa jira. Akkasumallee muki gidduu biqiltuu kanaa dhaabbatee jira.

Bakka kanatti baabura argaa jirra. Akkasumas Namoonni dhaabbatanii akka jiran illee arguu ni dandeenya. Kan biraan immoo naannoo kanatti gamoon akka jiru argaa jirra. Akkasuma illee daandii kana cinatti shiboon ibsaa diriiree akka jiru arguun ni danda'ama.

Uummmani warra karrayyuu gosa sanyii oromoo keessaa tokko ta'anii yeroo hedduu rifeensa isaanii kan dheeresanii fi dhiirri isaaniis akkuma dubartiitti kan dheeressee gadhiisee deemudha. Akkan yaadutti kunis kan ta'e sababa dhadhaa dibataniifi.

Magaalaan mootummaa naannoo Amaaraa keessatti argamu kan Baahirdaar jedhamu doonii mataa ishii qabaachuun yeroo dhiyoo kana beekamtii guddaa kan argattedha. Dooniin kun meeshaalee gurguddoo fi jajjaboo galaana irra bakkaa bakkatti sochoosuuf gargaara.

Kitaabni afaan oromoo kan mata dureen isaa Mil'uu miliquu jedhu halluun qola isaa magariisa, keelloo fi gidduutti immoo nama qawwee qabatee dhukaasaa jiru agarsiisa. Keessi isaa immoo waanuma addaa qaba.

Nyaata ittoo gosa adda addaa qabutu saanii itti nyaatamu irra jira. Ittoon nyaata kanaa misira, dinnicha, raafuu, qaaraa fi kanneen biroodha. Akkasumallee barreeffamni ''nyaata keenya guyyaa akka nu kennitu'' jedhu qubee afaan Amaaraan irratti barreeffamee jira.

Dubartiin tun teessee buna danfisaa kan jirtu yoo ta'u meeshaan isheen buna ittin danfisaa jirtu jabanaa kan biyyee suphee irraa hojjetamudha. Bunni qaama namaa dadammaksuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha.

Gabateen kun gabatee beeksisi adda addaa irratti maxxanfamu yoo ta'u, gabatee kana irrattis kana dura beeksisoonni maxxanfamanii turan kaafamuu isaanii haftee waraqaa fuula gabatee kana irraa arguu dandeenya. Gara harka bitaatti immoo beeksisi tokko maxxanfamee jira.

Meeshaan kun dhangala'oo buusuu fi waraabuuf kan gargaarudha. Maqaan isaa joogii kan jedhamuu fi bifa diimaa ifaa kan qabudha. Joogiin dhugaatiiwwan kan akka farsoo, daadhii, dammaa fi kanneen biroo buusuuf gargaara.

Meeshaa sibiila irraa hojjetamu yoo ta'u, hojiilee qotee bulaa hedduu hojjeta. Meeshaan kun lafa qotuuf, dhoqqee bukeessuuf, boqqolloo dhahamaa jiru gaggaragalchuuf, jallisiif karaa baasuu fi kanneen kana fakkaataniif kan fayyadudha.

Namoonni kunneen daboodhan midhaan xaafii jedhamu haamaa kan jiran yoo ta'u baayyinni isaanii nama saddet kan ta'aanidha. Xaafin kan inni oomishamu bal'inaan Itiyoophiyaa keessatti yoo ta'u yeroo baayyee buddeen kan ta'udha.

Konkolaataa mataa dheeraa qabu kan lafa qotuuf tajaajiluudha. Konkolaataan kun halluu keelloo fi gurraacha qaba. Konkolaataan kun mataa isaa irraa ilkaan ittin lafa qotu kan qabu yemmuu ta'u gidduu isaatii immoo waan afaan bal'aa ittiin lafa qotu qaba.

Qullubbii adiin faayidaa hedduu qabaachuu isaa irraa kan ka'e namoota hedduudhaan jaalatamaadha. Qullubbiin kun akka dawaatti waanta fayyaduuf dhukkuboota hedduudhaaf akka qorichaatti tajaajiluudhaan nama irraa balleessa jedhameetu amanama. Kanaaf qonnaan bultoota baay'eedhaan oomishamee nyaatama.

Fakkiin kun asxaa tajaajila humna 'elektirikii' Itiyoopiyaati. Asxaan kun danaa geengoo kan qabu yemmuu ta'u halluu gosa lama diimaa fi magariisa qaba. Akkasumallee barreeffamni halluu diimaa fi magariisa qabu qubee afaan Amaaraa fi Ingiliziin irratti katabamee jira.

Kun mana daldalaa meeshaalee qulqullina dhuunfaaf oolan itti gurguramuudha. Gosti saamunaa lallaafaa jedhamu baay'inaan wal irra naqamee gurgurtaaf kaa'amee jira. Gosti saamunaa kanaa baay'eedha. Maqaafi bifa garaa garaa kan qabaniidha.

Kun mallattoofi ergaa "Baga gammaddee" yeroo eebbaa fayyadamaniidha. Namni tokko dhaabbata barnoota olaanoo irraa yeroo eebbifamu gonfoo inni kaa'atu irratti hojjetamee jira. Fakkiin abaaboos naanna'ee irratti kaafamee jira. Ergaan "Baga gammaddee" immoo afaan Ingiliziitiin barreeffamee jira.

Kun mana bifa aadaan ijaarame kan naannoo uummattoota kibbaatti beekamuudha. Manni kun mukaafi citaadhaan boca garaa garaatiin kan hojjetameedha. Seensi mana kanaa xiqqaafi hojjaan manichaa immoo dheeraadha. Naannoo manichaatti nyaata aadaa naannoo sanatti beekamu qochoo jedhamutu biqilee jira.

Qaamoleen nageenyaa kan biyyaa eegumsa biyyaaf taasisaniin alatti dabalataan sagantaalee tajaajila tola ooltummaa biyyaa keessatti haala adda ta'een dammaqinaan ni hirmaatu. Isaanis misooma mana keessaa yeroo ammaa biyya keenyaa ni deeggaru.

Naannoon baadiyyaa keenyaa, miidhagina hundaan kan badhaatee fi haalota jiruu fi jireenyaa gaariis hamaas kan of keessatti qabatedha. Manni citaa mana naannoo baadiyyaatti hedduminaan ijaaramuu fi yeroo ammaa kana illee waanta biraan bakka buufamaa jirudha.

Biyyoota hedduu keessatti qaamolee alaa dhufanii namoota naannoo tokkoo kan rakkina keessa jiran qaamoleen biyya alaa irraa dhufan namoota sana ni gargaaru. Keessumaayyuu haadholii fi ijoollee talaalliin isaan barbaachisan ni gargaaru.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa biheeraawwii kan jedhamu yoo ta'u kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatiin kun alkoolii waan of keessaa qabuf baayyisanii dhuguun qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'a.

Mannii fi maasaraan mootummaa Ameerikaa manni adiin sun akka addunyaa kanaatti bakkeewwan handhuura siyaasaa jedhaman keessaa isa tokkodha. Na amani biyyoota addunyaa kanaa hedduu dhiibbaa kan irraan gahu siyaasa achi keessaa bahudha.

Namoonni kunneen ,namoota boca fuulaa eeshiyaa jedhamuun beekamu kan qaban yoo ta'u, daa'immanii fi namoota guguddoo muraasatu mul'ata. Daa'imman kunneen hiriira qbatanii osoo meeshaaleen barnootaa kan akka korojoo barruulee kennamaafii jiru mul'atu.

Magaalaa miidhagaa naannoo galaanaa halluu cuquliisaa jiruudha. Magaalaan kun ijaarsa gamoowwan gaara irraan argamanii qaba. Akkasumallee naannoo gamoo kana keessa haroowwan nam-tochee xixiqqoon kuufamanii kan jiran yoo ta'u biqiloonni magariisaa illee argamaa jiru.

Bulchitoonni biyyoota adda addaa gaafa walitti dhufanii dhimmoota biyyoolessaa fi kan addunyaa karaa ittiin addunyaa mijataa namoota lammiilee isaanii jireenya mijataa akka jiraatan taasisa. Isaanis ambaasaaddaroota biyyaa ta'uu kan danda'anidha.

Fakkii kan irratti kana argamu gosoota nyaataa suuqii irratti kan gurgurtaaf dhiyaatan yammuu ta'an isaannis kanneen akka Burtukaanaa, Muuzii, Anaanaasii, Avukaadoo paapayyaa fi kanneen knana fakkaatan kan argamaniidha. Kunis fayyaa dhala namaatiif kanneen murteessoo fi bu'uuraa kan ta'aniidha.

Suuraa kana irratti kan agarru nama siyaasaa fi mootummaa naannoo oromiyaa maqaan isaa obboo Shimallis Abdiisaa jedhamudha. Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo oromiyaa yeroo ammaati. Shimallis cinaa alaabaan mootummaa naannoo oromiyaa fi Itiyoophiyaa jira.

Suuraa kanarratti kanan argaa jiru nama qullubbi diima gurguraa jiruu fi qullubbii diimaa yommuu ta'u . Qullubbiin ittoo garaa garaa kan Akka shiroo ,ittoo foonii akkasumas ille nyaata garaa garaa hojjechuuf gargaara

Biqiltuun kun, biqiltuu dheertuu fi baala magariisaa qabdu yoo taatu, biqiltuun kun jirma qaqallaa fi baala qaqalloo qabdi. Biqiltuun kun, miidhagina naannoo eeguuf baay'ee fayyada. Kana malees biqiloonni haala qilleensa naannoo to'achuufis ni fayyadu.

Haalli boca rifeensaa itti sirreeffatamu yeroo gara yerootti kan fooyya'aa yookaan immoo modeela haaraan dhufaa jiru yemmuu ta'u, haalli gurbaan Kun rifeensa isaa itti sirreeffate baayyee isa irraa kan deemuu fi miidhaguudha.

Fakkii konkolaataa halluu adda addaa kan akka magariisa, keelloo fi adii illee ofi irraa qabutu argamaa jira. Naannoo konkolaataa kanaa dubartiin tokko dhaabbattee waa qaqqabaa jirti. Gubbaan konkolaataa kanaa meeshaa rooba hin dabarsineen hidhamee jira.

Kuduraaleefi Fuduraalee nyaachuun fayyaa namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Magaalaa keessatti bakka tokkotti hundi isaa gurgurtaaf waandhiyaatuuf fayyadamtoonni haala salphaan argatu. Gurgurtaan isaa bu'aa qabeessaa waanta'eef daldaltoonni baay'inaan irratti bobba'anii hojjetu waan ta'eef argachuuf salphaadha. Haata'u malee gatiin isaa akkam ta'uu qaba?

Fuula namaa fi wantoota fuula namaa bareechan argaa jirra. Wanti yookaan ammoo dawwaan fuula namaa cinaatti argaa jirru kun ammoo daawwaa fuulli namaa yoo gugurraacha'e yookaan ammoo dhuubsatan kan nama fayyisudha.

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa bineensa bosonaa tokko kan gaafni isaa baay'ee dheeraa ta'ee fi qaamni isaa dabbasaadhaan guutame tokko agarra. Dabalataan lafa dhagaa bocamee bocamee lafa keessaa ol baheen guutame ni jira.

Taphnii kubbaa miilaa tapha kubbaa saaphanaa fi kanneen biroo caalaa kan hordoftootaa fi deeggartoota hedduu qabu dha. Taphataan kun garee taphattoota kubbaa miilaa keessaa tokko yoo ta'u, nama jaalatamaa fi kabajamaa, maqaan isa Leyoonel Andirees Meesii jedhama.

Meeshaaleen elektirooniksii jaarraa dhiyoo keessa erga dhufaniin booda, yeroo miidhamanitti yookiin yeroo caccabanitti ogeessa isaan suphu barbaadu. Manni elektirooniksii kun mana bittaa fi gurgurtaa bilbilaa fi mana suphaa meeshaalee elektirooniksii kanaati.

Manni nyaataa yeroo baay'ee naannoo magaalaatti babal'atee argama. Manni nyaataa kun mallattoo barreeffamaa fi suurawwan nyaataatiin kaa'amee kan jirudha. Bishaan harka itti dhiqatan maamiltootaaf balbala kaa'amee jira. Namoonni lama balbala taa'aa jiru.

Yeroo eebbaa, guyyaa cidhaa fi hogguu ayyaana garaa garaatti mana faaya adda addaan miidhagsuun gaariidha. Faayi kun meeshaa migiraa fi keeshaa kuntaala halluu garaa garaa irra kaa'amee kan jiru dha.

Maashina tokkoon gaafa ba'aan wayii ol kaafamu waan ittiin ol kaasu yookaan ittiin hidhan barbaachisaadha. Keessaayyuu konkolaataan boolla qotu wayii kan ittiin wantoota ol kaasu shiboo furdaa ta'e ofirraa qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu mana amantaa yookiin Bataskaana Ortodoksii Tewaahidooti. Bataskaanichi dhagaafi sibiilaan guddatee kan ijaarame yoo ta'u, amantoonni karra isaa duratti yeroo sagadaniifi kadhannaa taasisan, yeroo seenaniifi ba'an ni mul'ata.

Barattoonni kun barattoota ijoollee sadarkaa gadii irra jiraniidha. barattoonni ykn daa'imman kun taa'aanii barnoota isaanii hordofaa kan jiraniidha. barattoonni baay'inaan mul"achaa kan jiraniidha. barattoonni kun mana barumsaa isaanii keessa taa'aanii barsiisaa isaanii hordofaa kan jiraniidha.

Akkuma namaa biqiltuunis kunuunsa barbaada. Yoo akka gaariitti kunuunfame bu'aa gaariiitu irraa argamuu danda'a. Kanaaf qonnaan bultoonni dhuungaadhaanis ta'ee biga dabootiin itti bahanii hojjetatu. kana irraa ka'uudhaan immoo qonnaan bultoonni baay'een jireenyi isaanii faayya'eera.

Namoota baayyatanii geejjiba aadaa kan taate fardaan deemaa jiran argaa jirra. Namoonni kunneen wal duubaafi wal fuuldura deemaa kan jiranidha. Namoota duuba isaaniitti akkasumas maddii isaaniitti bosonatu kan argamu dha.

Konkolaataan haalluu diimaa dibame kun, maqaan isaa maali? Faayidaalee konkolaataan jireeny guyyaa gara guyyaatti qabnu keessatti fayyadan maal faadha? Gatiin konkolaataa kun haaraa isaa ittiin bitamuuf barbaachisu yeroo ammaa kana meeqa?

Barcuma baay'ee irra taa'uudhaf namaf mijattu fi hirkoo kan qabduu kan nuti arginudha. Akkuma kanallee bifti taa'uumsa kana diimaa kan ta'ee fi miilla afur kan qabudha. Faayidaan taa'uumsa kana meeshaalee mana keessa ta'aani mana keessatti dhalli nama kan itti gargaaramanidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa burcuqqoo kan qabannoo qabuu fi dhiqamee teessoo dalgee irra kaa'amee jirudha. Teessoon jala jiru sunis dhagaa seeraamikiidhaan bocamee bareeffame irraa kan hojjatamee fi baay'ee cimaadha.

Fakkii miidiyaa beekamaa afaan Oromoo kan ta'e OMN ti. Miidiyaa kana irra dubbi himaa tokkoo fi xiinxalaa siyaasa gameessa kan ta'e Jawaar Mohaammadii waliin dubbii gochaa jiru. Naannoo namoota kana lamaanii meeshaan adiin itti bishaan dhugan jira.

Biyyi keenya Itoophiyaan hambaalee waantota uumamaa fi namtolchee ta'aniin kan badhaatedha. Keessumaa Bineeldota biyyoota birootti kanneen hin argamne, biyya keenya qofa keessatti argaman kanneen akka jeedala diimtuu, Gadamsa fi Niyaalaa fa'aa kaasuun ni danda'ama.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa foonii akkasumas suuraa dhugaatii gosa gara garaati. Dhugaatiin kun dhugaatii aalkoolii of keessaa qabu dha. Fakkeenyaaf biiraa gosa gara garaati.

Fakkii kana irratti kan argamu humnoota tikaa yammuu ta'an isaannis qawwee qabatnii namoota siviilii eegaa akka jiran fakkii agarsiisuu dha. Isaannis uffanni isaanii adii burree kan ta'e ta'uu isaa dha.

Itoophiyaafi biyyoonni Arabaa gamtooman dhaloota ammaa kana keessa hariiroo obbulummaa cimaa ta'een walitti hidhamanii hojjechuudhaaf walii galtee guddaa ta'e irra gahaniiru. Kana sababeeffachuudhaan hojiin daldala biyyoota lameenii sadarkaa guddaa irra gahee jira.

Barattoota mana barumsaa keessatti argaman. Barattoonni kunneen kutaa mana barnootaa keessatti kan argamaa jiranii fi dabtara isaanii irratti barreessaa kan jiranidha. Barattoonni kun barattoota sadarkaa gad aanaa irraa barachaa jiranidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namicha maashina muka ittiin muran kan fayyadamaa jiruu fi jirma mukaa irra damee mukaa kaayee xixixqqeessee mukicha mummuraa jirudha. Innis muka kanarra ejjatee muraa jira.

Mucaa durbaa gabatee gurraacha cina dhaabbattee boronqiin gabatee sana irratti barreessaa jirtuudha. Mucaan kun jechoota afaan Oromoo gara afaan Amaaraatti hiikuun barreessaa jirti. Fuula mucaa kanaa irraa mallattoo gammachuutu mul'ata.

Oomisha kuduraalee fi muduraa garaa garaati. Oomishni kun qarqara magaalaatti kan gaggeeffamaa jirudha. Biqiloonni magariisni nyaataaf ooluudhaan akkasumas haala qilleensa mijataa ta'e naannoo keenyaaf kan uumanidha. Biqiloota magariisa magaalaa keessattis ta'e baadiyaatti oomishuun wabii nyaataa guddisuuf gargaara.

Teessuma, kompiitara dhuunfaa, bishaan, yaadannoo fi baattoo(Table) argamaa jiran mana jireenyaa yookiin biiroo dhuunfaa keessattidha. Dudduuba isaatti immoo sanduuqa kitaabota hedduu qabu, kutaalee garaa garaatti kan qoodameeru wajjin nutti argama.

Guddinni teekinooloojii sadarkaa amma irra gahe kanaan, kalaqaalee addaa addaa uummata keenya adunyaa kanaaf gumaacheera. Gama biraan dhiibbaa mataa isaa qabatee kan dhufedha. Akka fakkeenyaatti oomishni meeshaalee waraanaa gurguddaa adunyaa keenya ammaa bu'aa isaaniiti.

Gosoota dhugaatii lallaafaa keessaa tokko kan ta'e kookaa kollaan dhugaatii dhamdhama gaarii fi mi'aawaa kan qabu yoo ta'u innis yeroo dhugaan nama si'eessuf yookiin immoo dadhabiin akka namatti hin dhagaahamne gochuuf gargaara.

Manni kun iddoo inni itti ijaarame lafa olka'aa jalatti yoo ta'u mana kana duubatti mukkeen gurguddoon jiru. manni kun halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e gurraacha, diimaa fi adii kan of irraa qabudha.

Abbootiin amantaa, namoota barnoota amantaa sirriitti qaban yookaan immoo beekumsa amantaa sirriitti horatanii hawaasa isaaniif barnoota hafuuraa kennanidha. Isaanis uffata aadaa kan uummata walaayitaan faayamanii yeroo isaan itti dhaabbatanii waa yaadaa jiran argina.

Manni nyaataa magaalota gurguddaattis haa ta'u, magaalota xixiqqootti ni argama. Manni nyaataa kun teessuma danuu fi meeshaa keessaatii harka qulqulleeffachuu danda'an, maqaan isaa roottoo kan jedhamu balbala kaa'ee kan jirudha.

Dubartoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti siinqee qabatanii kan jiranidha. dubartoonni kunneen hunduu mormaa fi adda isaanii irratti faaya oromoo godhatanii kan jiranidha.

Konkolaataa tartiibaan dhaabatu argaa jirra. Konkolaataan kun ammoo konkolaataa fe'umsa uummataa yoo ta'u konkolaatichi baadiyyaas magaalaas deemee tajaajiluu kan danda'udha. Baayyinni konkolaataa kanaa lakkoofsi isaa guddaadha. Namoonnis konkolaataa kana gubbaatti argamu.

Maxxansi kun ,maxxansa baankii dhuunfaa Baankii Awaashiin qophaa'edha. Maxxansi kun, maxxansa faawundeeshinii yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa baankii Awaashin hundaa'e dha, Baankiin ASwaash baankii guddaa dhuunfaa Itoophiyaati. Haacaaluu Hundeessa ,artistii jaalatamaa Afaan Oromoo bara dhihoo keessa lubbuun isaa ajjeechaan darbeedha.

Konkolaataan kun, konkolaataa akka manaatti tajaajilu yoo ta'u, konkolaataan kun daandii irra ijjatee nyaanni keessatti qopha'aa fi gurguramaa jira. Nyaanni keessatti gurguramaa jiru kun, nyaata ammayyaa kan akka bargariiti. Bargariin nyaata ammayyaa daabboo, kuduraa fi muduraa, hanqaaquu fi wantoota biroo irraa qophaa'u dha.

Lukkuu horsiisuun madda galii guddaa ta'aa jira. Uummanni keenya yeroo ammaa buuphaa qofa itoo hintaane ilmoo lukkuus gurgurachuudhaan jireenya isaa fooyyeffachaa jira. Daldalli kun bu'a qabeessa waanta'eef gara gabaatti baasanii gurguruu irra darbee bakkuma itti horsiisanittuu baay'inaan gurgurachaa jiru.

Suuraa kitaaba qubee afaan Amaaraan barreeffameedha. Kitaabni kun maqaa isaa 'Jaalala hanga du'aatti' jedhamee moggaafame. Kitaaba kana irra boca danaa onnee kan gama tokkoon halluu gurraacha ta'ee gama tokkoon immoo halluu cuquliisa ta'eedha.

Suuraa simbirroo barrisuu hin dandeenye Guchii jedhamuudha. Guchiin kun naannoo lafa onaa muki irra hin jirre irra deemaa jira. Naannoo guchiin kun deemaa jiru biqiloonni goganii jiru. Guchiin kun miilla dheeraa fi morma dheeraa qaba.

Biyya kana keessatti Qaaraan nyaata baay'ee jaalatamaa ta'edha. Waanti kun jarmoota garaa keessa jiran ajjeesuu danda'a jedhamee waanta amanamuuf barbaadamaadha. Kana malees Qaaraan fedhii nyaataa dabaluudhaanis kan beekamudha. Oomishni kun bifa jallisiitiinis waanta oomishamuuf gabaa keessatti yeroo baay'ee argama.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa nama lafa qootaa jiru kan ta'u, innis mala aadaatiin sangoota camadatee qotaa jira. Akkuma suuraa irraa arginu sangoonni sun bifni isaanii diimaadha. Namichis qaccee isaa ol kaasee yeroo inni sangoota sana haleelu argina.

Bakka kanatti argaa kan jirru fakkii biqiltuu baala jabaataa babal'aa qabu kan qoree baala isaa kana irraa qabuudha. Biqilaan kun daraaraa halluu magariisa ofi irraa qaba. Akkasumallee naannoo biqilaa kanaatti biqiloonni magariisni biroon jiru.

Fakkii kitaaba qubee afaan Ingiliziin barreeffame kan waa'ee sirna gadaa oromoo qoratuudha. Kitaaba kana irra suuraa namoota uffata aadaa uffatanii irreecha malkaatti irreeffachaa jiranii fi kanneen odaa jala ta'aa jiran illee ni jiru.

Namoonni gaafa sirba baasan bakkeewwan adda addaa deemuun sirriitti viidiyoo bareedaa kan nama harkisuu danda'uu fi namoonni viidiyoo sana jaallataniif Akka ilaalan kan taasisu deemuun miidhagsanii hojjatu. Sirbi akkanaa baay'ee bareeda

Itoophiyaan gidduu gala walgahii gamtaa Afriikaa taatee tajaajilaa jirti. Biyyoonni Afriikaa gara Itoophiyaa dhufuudhaan marii isaanii gaggeeffatu. Bakki walgahii isaanii Itoophiyaa ta'uun isaa immoo biyya kanaaf xiyyeeffannaa guddaa kennisiiseera. Afriikaan maaliif Itoophiyaa filatte?

Biyyi keenya irra caalaan ishee gaarreniin guutuudha. Keessumaa naannoon kaaba biyyattii kanaaf saaxilamoodha. waanti kun hanqina lafa qonnaa uumuu danda'a. Haata'u malee bakkeewwan akkasii uffisa bosonaatiif oolchuun filatamaadha. Tulluun biyyan tokko keessa jiraachuun maal fayyada?

Alaabaa biyya lama argaa jirra biyyoonni kunneen biyya keenya biyya Itoopiyaa fi biyya Raashiyaa kan jedhamanidha. Halluun alaabaa Itoopiyaa magariisa ,keelloofi diimaa yoo ta'u, kan Raashiyaa ammoo adii, cuquliisaafi diimaadha.

Fakkii biqiltuu bosonaa ta'ee kan gaara keessa qofaa dhaabbatee jiruudha. Biqiltuun kun baala halluu magariisa kan qabu yoo ta'u dameen isa gabaabaa jajal'aadha. Naannoo biqiltuu kanaa biqiloota isa fakkaatan baay'eetu jiru.

Teessumni hirkoo qabu ogeessa muka soofuun meeshaalee mana keessaa hojjechuu danda'uun kan tolfamudha. Teessumni kun hirkoo kan qabuu fimuraasni isaa muka irraa muraasni isaa immoo gogaa naachaa yookiin jawwee irraa kan hojjetamudha.

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa kitaaba waggaa oromiyaa kan jedhu yoo ta'u kitaabni kun kan maxxanfame biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaatin kan maxxanfamedha. Qolli kitaaba kanaa halluu diimaa qaba.

Qullubbiin adii gosa biqiloota kuduraalee keessaa isa tokkodha. Qullubbiin adii bifa adii kan qabuu fi fayyaa ilma namaa tiksuu keessatti gahee olaanaa kan qabudha. Qullubbiin adii bifa salphaan qe'ee ofiitti oomishanii akka madda qorichaatti itti fayyadamuun ni danda'ama.

Simbirroo qofaa ishee muka damee jal'aa irra taa'aa jirtuudha. Simbirroon kun baallee ishee irraa halluu adda addaa sadii ol qabdi. Eegeen simbirroo kanaa dheeraa yoo ta'u ilkaan ishee illee dheeratee qaramee jira.

Hoteelonni baay'een maqaa adda addaa baafatanii gara addunyaa daldalaatti makamu. maqaan isaanii kunis seenaa dhuunfaa isaanii yookiin immoo maqaa abbaa qabeenyichaatiin moggaafama. Kana malees iddoo itti ijaarame sana kan ibsu fa'aa irratti hundaa'ee moggaafama. Kun immoo fudhatama akka argataniif isaan gargaara.

Suura kana irratti kan arginu kun, asxaa daldalaati. Asxaan kun ,asxaa dhabbata dhugaatii biiraa oomishu ,Biiraa Habashaa jedhamuuti. Itoophiyaa keessa dhaabbattoota biiraa oomishan hedduutu jira. Dhaabbattoota daldalaa kanneen keessaa tokko, dhaabbata dhugaatii Biiraa Habashaati.

Konkolaattota miilla sadii, motorootaa fi kanneen biroo hedduu kan tajaajila geejjibaa kennan toora galfamanii dhaabbatii jiru. Sababni isaan bakka tokkotti walitti qabamanis rakkoon boba'aa konkolaattonni kunneen ittiin adeeman mudachuu irraan kan ka'edha.

Shamarree mi'a miidhaginaa mormaa ishee, laphee fi harma isheetti godhattee jirtu argina. Shamarreen kun uffata faashiniidhaan faayamee jiru uffachaa jirti. Lapheen ishii miidhagaa fi qalloo kan taatedha. Fuulli ishii dhoksitee jirti.

Suuraa kana irratti kana agarru iddoo gabaa wantootni nyaataf oolan kanneen akka, qullubbii diimaa, jinjibila, qullubbii adii, moosee fi kanneen birootu jira. Hundi isaanii nyaataf kan oolan yoo ta'u yeroo baayyee ittoo keessatti fayyadamamu.

Iddoo kanatti dubartii tokkotu taa'ee buna buusaa jirti. dubartiin kun uffannaan isheen uffachaa jirtu adii qolooloo kan taheedha. akkasumallee iddoo kanatti wantoota addaa addaa bunaaf barbaachisu hedduutu jira. isaanis jabanaa, shinii fi baataa shinii kan taa'aaniidha. akkasumas alaabaa gosa addaa addaa kan tahantu jira.

nama karaarra deemaa jiranii fi nama karaa irra meeshaa hanga namaa safaru qabatee taa'ee jiru argina . namoota karaarra deemaa jiran keessa mucayyoon dubaraa kun lafa safara hangaa kanatti gortee safaramuuf jirti.

Bosona ciruudhan walitti qabani gubani madda galiif akka ooluuf kan gargaaruu kasaa gochuudhan namoonni baay'een yeroo isaan ittin jireenya isaani geggeeffatan kan nutti agarsiisuudha. akkuma kanalle mancaati bosona keessa isa tokkodha.

Oomisha midhaanii jechuun gosoota midhaanii dheedhii fi akkasuma kan biraas ta'ee biyyoota garaagaraa keessatti kan oomishamudha. akkasuma biyya keenya Itoophiyaa keessatti yeroo dhihoon as oomisha qamadii ykn midhaan dheedhii irratti ciichanii hojechaa jiraachuun kan nama boonsudha.

Mana barnootaa keessaa kutaa mana barnootaa akkasumas barattoota kutaa kana keessatti barachaa jiraniifi barsiistuu barattoota kana barsiisaa jirtu argina. Barsiistuun kun barataa tokko bira teessee hubannoo kennaafi kan jirtu dha.

Intalli kun intala qal'oo magaala taateedha. intalli kun intala baay'ee dheertuu taateedha. intalli kun uffannaan gurraacha uffachaa jirti. akkasumallee intalli kun karaa deemaa kan jirtuudha. intalli durbaa kun amartii morma isheetti kaawwattee jirti. intalli kun uffannaa gurracha gabaabaa uffachaa jirti.

Buuphaan faayidaalee hedduu qabaachuu isaa irraa kan ka'e bakkeewwan hedduutti gurgurtaadhaaf dhiyaata. Warreen Lukkuu horsiisanis fayyadamtootatti gatii madaalawaa ta'een gurguratu. Kun immoo namoonni baay'een oomisha kana akka fayyadaman taasisa. Keessumaa Daa'immaniifis soorranni kun akka fayyadamaniif gorfama.

Adaamii kan jennu gosa mukaa kan qaamni isaa guutummaatti waan Akka qoree darbee darbee ofirraa qabuu fi keessa isaa gaafa kutnu waan Akka aannanii qaba. Wanti akka aannanii sun shakkii malee ija nama balleessa.

Ayyaanni irreechaa waggaa waggaadhaan kan dhufudha. Kana irraa kan ka'e hordoftoonni amantaa duudhaafi Oromoonni hedduun hawwii guddaadhaan eeggatu. Yeroo kana Oromoon bakka jiru hundaa walitti yaa'ee ayyaana kana kabajata. Kun immoo sabni kun quba akka walqabaatuuf fayyada.

Biyyi keenya lafa qonnaa bal'aa qabaachuudhaan beekamti. Akka fakkeenyaatti lafti qonnaa godina Baalee keessa jiru qofti biyya kana sooruu danda'a jedhameetu amanama. Kanaaf bakkeewwan akkasii jiran hunda irratti bal'inaan hojjetamuu qaba jedhamamee irratti hojjechuun dirqamadha.

Dubartii agarsiisa bareedinaa dorgomaa jirtu. Dubartiin kun uffata adii bifa ammayyaan hodhame uffattee kan jirtudha. Daawwattoonni lakkoofsaan hedduu ta'anis taa'anii haala bareedina, deemsaa fi uffannaa ishee dinqisiifachaa kan jiranidha. Sagantaan qophii akka kanaa kun dorgomtootaaf madda galii ta'uun kan gargaarudha.

Barattoota daree barnootaa keessa jiran. Barattoonni kunneen uffata danbii barnootaa isaanii uffatanii jiru. Miira gammachuu fi kolfa ofkeessaa qabuunis fuulli isaanii ifee jira. Barnoonni sammuu namaa kan qaruu fi jijjiiramaa amalaa guddaa kan fidudha.

Asxaan kun, asxaa waldaa ogeeyyii fayyaa oromiyaati. Asxaan kun, haalluuwwan kan akka: adii, magariisa, cuquliisa faa kan qabu yoo ta'u, alaabaa abbaa gadaatin kan marfamee dha. Fakkiileen kan akka odaa, harki namoota nagaa wal gaafatanii fi fakkiin bofaa fi culullees ni jiru.

Naannoon gammoojjii bakka ho'i guddaan jiru qofa itoo hintaane mukti gaaddisaaf oolu illee hinargamu. Bakka kana jiraachuun filannoodhaan itoo hintaane akka dirqama carraatti ilaalameetu. Kana malees yeroo baay'ee bishaan dhugaatii argachuunis baay'ee rakkoodha.

Balballi manaa muka irraa kan tolfamudha. Namoonni ogummaa muka soofuu qaban bifa kanaan mukoota boca godhatan kana ijaarsa manaaf, meeshaalee teessumaa fi kanneen biroof namoota qopheessanidha. Siree fi saanduqas ni hojjeta.

Konkolaataawwan nama baataniin alatti kan midhaanii fi ba'aawwan garaa garaa baachuu danda'abis ni jiru. Isaan keessaa konkolaatan kun tokkodha. Namni dhuunfaanis ta'e, dhaabbatni garee tokko bituu ni danda'a. Kireeffamees galii ni argamsiisa.

Fakkiin Kun, suuraa mucayyoo dubaraa, yeroo isheen bakka baayyee miidhagaa ta'e fi hawwataa ta'e wayii keessa teessee, muka jala buna danfiste buustu argisiisa. Isin akka keessanitti namoota buna dhuguu dhufan meeqatu isinitti mul'achaa jira?

Ogeessonni fayyaa barnoota guddaa keessa darbuun yaalii fayyaa maamiltoota isaanii irratti raawwatu. Ogeessonni fayyaa kunneen kan gareen hojjechaa jiran yoo ta'u, wal'aansa baqaqsanii yaaluu dhukkubsataa irratti raawwachaa kan jirani dha.

Barumsi madda beekumsaa fi bakka itti ilmi namaa qaramudha. Barattoonni yeroo akkasitti daree barnootaa isaanii keessa taa'anii bilisummaa isaaniin barsiisaa isaanii hordofan baayyee namatti tolu. Barattoonni kunneen yeroo isaan itti kolfaa jiran illee ni mul'atu.

Namoota midhaan dhahachaa jiran argaa jirra. Namoonni kunneen namoota mala aadaatti fayyadamuun sangoota akka isaan midhaan hin nyaanne afaan isaanii hidhuun midhaan ittiin sukkuumaa jiranidha. Midhaan kunis xaafii jedhamuun kan beekkamudha.

Dubartoota hedduu walitti baayyatanii dhaabbachaa jiraniidha. Dubartoota kana keessaa tokko mucaa ishee baattee dubartoota lama gidduu jirti. Mucaan dubartii kanaa uffata halluu adii uffatee mataa isaa irra immoo waan diimaa godhatee jira.

Meeshaa muuziqaa keessaa tokko kan ta'e meeshaa maqaan isaa rukuttuu masiinqoo jedhamu kan beekkamu argaa kan jirrudha. Meeshaan kun muuziqaan keenya gurra namaa akka hawwatuuf gargaarsa kan nuuf taasisu dha.

Sirbi Kun sirna kabaja yookaan immo sirna waaqeffannaa yommuu ta'u uummattoonni Kun yookaan immoo amantoonni Kun walitti qabamani waaqa isaani galateeffachaa yookaan immoo kadhachaa jiru Amantoonni Kun hordoftoota amantaa kamiiti

Dubartoota uffata mana amantaa 'Ortodoksii' uffatanii harka isaanii ol qabanii faarsaa faarfachaa jiraniidh. Dubartoonni kunneen hundinuu mataa isaanii irraa waan uffata isaanii fakkaatu qabu. Akkasumallee naannoo dubartoota faarfachaa jiranii kana biqiloonni magariisni jiru.

Kunneen qabeenya uumamaa gosa garaa garaati. Inni tokko bishaan tabba dhagaa guguddaa qabu irraa gara dachaatti gadi finca'aa jiruudha. Naannoo finca'aa kanaatti immoo bosona biqiltoota garaa garaa hedduu qabutu jira.

Biqiltoota raafuu fi kanneen biroo kan baalli isaanii nyaataaf oolu. Biqiltoonni kunneen daandii magaala keessaa cinaa gurgurtaaf kaa'amanii kan jiranidha. Meeshaaleen gurgurtaa biroos mana gurgurtaa keessaa fi fuula duratti baay'inaan walitti qabamanii jiru.

Namoonni saalaan dubara ta'an sadi, uffata gosa garaa uffatanii jiru. Namoonni sadan kun, haalluu gogaa fuulaa diimaa ta'e kan qaban yoo ta'u, namoonni kun uffata faashinii uffatanii mul'atu. Uffanni isaan uffatan ammayyaa fi akka gara garaatti hojjatame. Dubartoonni kun, maal irratti hirmaatan?

Konkolaattota karaa gubbaa baayyatanii deemaa jiraniifi motor saayikilii baayyatanii konkolaattota kana fuuldura deemaa jiran argaa jirra. Akkuma kana namoota nagaa eegsisa yookaan seera tiraafikaa kabachiisan fuuldura isaanii dhaabbatanii kan jiranidha.

Doonii bishaanirraa irratti namoonni hedduun kan mul'atanii fii Doonin garagalaa kan jiruudha. Namoonni hedduun huccuu bishaan irra isaan tursiisu danda'au uffatanii kan jiraniifii bishaan baay'ee guddaa ta'etu mul'ata. Namootni muraasni bishaanichatti kufaniiru.

Manneen nyaataa fi dhugaatii akka daldala isaanii namni argee dhufee fayyadamuuf jecha dursanii akka namni ilaalee dhufuuf beeksisa pilaastikaa maxxansu. Waanuma fedheefuu beeksisa hojjatanii hojjachuu fi dhiisuun wal qixa miti.

Yeroo ammaa kana addunyaan humna namaa fayyadamuu sadarkaa dhiisuu irra geesseetti. Sababni isaas Roobootiiwwan akka namaatti hojjechuu danda'an baay'ee oomishuudhaan itti fayyadamaa jirti. Roobootiiwwan kun immoo saffisa guddaa waanta qabaniif fudhatama guddaa argachuudhaan leellifamaa jira.

Qaama bishaanii keessaa kan yaa'uun beekamu laggeen kan jedhamu yoo ta'u, lagdi Abbayyaa laga Itoophiyaa keessaa madduun biyyoota hedduu keessa qaxxaamuruun gara galaana Diimaa adeemudha. Lagdi kun yeroo dheeraan booda hidhamee xumurame.

Suuraa kanarratti kan argamu qabeenya uumama kan Akka bishaanii marga garaa garaa akkasumas illee biqiiltoota magariisa yommuu ta'an biqiltoonni magariisa qilleenfa faalama ofitti fudhachuun qillensa qulqullu nu kenne haala qillensa nanno madaalawa gochuuf tajaajila

loogoon kun kan maaliiti? loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u kan inni bakka bu'u immoo tajaajila elektirikii Itiyoophiyaati. Tajaajilli elektirikii Itiyoophiyaa ummataaf humna elektirikii diriirsuu, kan miidhame sireessuu fi tajaajila biroo kan kennudha.

Murtuu mukaa jedhamuun beekama. Namoonni ogummaa meeshaalee mana keessaa hojjechuu qaban murtuu mukaa kana ni fayyadamu. Murtuun mukaa kun bocaa fi sarara baasuuf ni gargaara. Ilkaan ciccimaa waan qabuuf sirriitti ni mura.

Namoonni jireenya isaanii gaggeeffachuuf daldala fuduraa fi muduraa irratti hirmaatan ni jiru. Namoonni kunneen daandii irratti kuduraalee kana kan gurguraa jiranidha. Innis madda galii isaaniif ta'uun kan fayyaduu fi namoota bitatanis kan fayyadudha.

Manneen jireenyaa keenya irraa kutaa xiqqoo taate keessatti haala salphaan shaaworii bakka itti dhaqna keenya dhiqannu tolfachuu dandeenya. Osoo homaa hin rakkatiin bishaan kan itti kuufamu qodaa xiqqoo fannifnee shaaworii goona.

Kitaabni maxxanfame tokko gabaadhaaf dhiyaatee dafee akka gurguramuuf moggaasni maqaa qola isaa irratti barraa'u iddoo guddaa qaba. Kana irratti hinxiyyeeffanne taanaan gatiin guddaan itti bahee kisaaraa guddaadhaaf nama saaxiluu danda'a waanta'eef ogeessotaan mari'atanii barreessuun baay'ee gorfama.

Fakkii muka maashinii muka baqaqsu gidduu ka'amee jiruudha. Meeshaan muka baqaqsu kun halluu adii fi diimaa kan qabu yoo ta'u muka guddaa baqaqsaa jira. Naannoo muka kanaa biqiloota magariisa hundeen isaanii guddaa ta'etu jira.

Dubartoonni kunneen maal godhaa jiruu? Dubartoonni sadeen kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu diimaa, gurraachaa fi adii yoo ta'u harka isaanitti marga jiidhaa qabatanii jiru.

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa Itiyoophiyaa yeroo ammaa maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed kan jedhamu yoo ta'u uffata halluu adii, diimaa fi gurraacha of keessaa qabu uffatee kan jirudha.

Kun dubartii waajjira keessa qulqulleessaa jirtuudha. Waajjira kana keessatti barcuma, minjaalaafi meeshaalee waajjiraa birootu argama. Akkasumas qodaan balfa ittiin gatan lafa kaa'amee jira. Qulqulleessituun kun meeshaa ittiin lafa qulqulleessan qabattee qulqulleessaa jirti.

Namichi kun barcuma abbaa miila sadii muka irraa hojjetamu irra taa'ee kan jirudha. Harka bitaa isaatti daawwitii qabatee kan jiruu yoo ta'u, shimaalli immoo gatiittii isaa mirgaatti hirkatee argama. Koofiyyaa isaa immoo jilba isaa irra keewwatee argama.

Suuraa kanarratti kan argamu shamarree fi dargaggoo uffanna aada uffatanii jidha isaani gaggeessa jiran yommuu ta'u namni tokko gaa'ela dhaabbachuun dura dargaggoon sun shamarree sana jaallachu qaba akkasumas ille shamarreen sin isa jaallachuu qabdi.

Dargaggoonni hedduun hojii konkolaataa qulqulleessuufi bakka dhiqannaa qaama namaa mijeessuudhaan fayyadaman taa'aa jiru. Kun jiraachuun isaa immoo namoonni baay'een jireenyi akka isaaniif salphatu taasiseera. Fakkeenyaaf namni konkolaataa isaa dhiqachuu hindandeenye gara isaanii geeffatee miidhakfatee deebi'a. Namni bakka itti qaama dhiqatu hinqabnes itti gammada.

Miseensonni dhaabbata tokko keessa wajjin wajjin hojjetan yookiin immoo mana barnootaa tokkotti baran yeroo sagantaa wayii qaban waanta garee isaanii ibsuu danda'u huccuu walfakkaataa hojjechiifatanii irratti maxxanfachuudhaan guyyicha dabarfataa oolu.

Shamarroonni mi'a miidhaginaa gurra isaaniitti godhachuu jaalatan, faaya meetii fakkaatu kana bitatu. Innis akka miidhaginaatti kan isaan gargaaru yoo ta'u, daandii fi mana bittaa fi gurgurtaa waantota miidhaginaatti argamuu ni danda'a.

Fakkii barjaa qubee afaan Amaaraan barreeffamee jiruudha. Barjaan kun eebba dhaabbata wayii bakka kan bu'e kan Dr. Abiyyiin eebbifameedha. Barreeffamni kun qubeen isaa halluu gurraacha cuquliisaan barreeffamee jira. Duubni barjaa kanaa hurrii ta'ee jira.

Manneen amantaa orthodoksii haalli ijaarsa manneen amantaa isaanii kan wal fakkaatuu fi manneen bocni isaanii golboo ta'anii gadi garagalan qabu. Addatti immoo gubbaa manichaa irra fannoowwan gosa adda addaatu jiru.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa guyyaa iyyeesus kiristoos itti fanjifamuuf fannoo baachaa jirudha. Luqqisiin wangeesaal ammoo Isaayas 53:5 irratti inni garuu balleessaa keenyaaf ni waraanname kan jedhu argina.

Bakka kana kan jiru suuraa ampuulii adii kan meeshaa madda annisaa aduu irraa humna fudhatu itti hidhamee jiruudha. Meeshaan madda annisaa aduu irraa fudhatu kun shiboo dheeraa gurraacha qaba. Akkasumallee fiixee ampuulii adii kanaatti sibiilli gabaabduun jirti.

Manni kun mana baay'ee miidhagaa fi bareedaa kan taheedha. manni kun baay'ee guddaa ijaarsi isaa kan nama hawwatuudha. mana kanatti marsee kan jiru biqilaa margaa kan fakkaatutu itti naanna'ee jira. manni kun mana qorqorroo tahee qorqorroon isaa diimaa qalama kan dibameedha.

Konkolaataan kun maqaan ishii maal jedhama? Karaa fagoo adeemuu ni dandeessii? Namni konkolaachisaa jiru kun taphattoota akka jaalatu hubachuu ni dandeessaa? Yoo ta'eef, maal irraa baruu dandeesse? Konkolaataan Finfinnee keessatti ni eeyyamamaa?

Namoonni kan maal gochaa jiru? Namoonni kunneen dhiirota afuri fi dubartoota afur wal faana ta'aanii shubbisa shubbisaa jiranidha. uffanni isaan uffatan halluu adii, diimaa, gurraacha fi daalacha irraa kan hojjetame dha.

Bakka bosona dhagaa keessaa ta'ee kan marga lallaafaan adda addaa mul'achaa jiruudha. Bosona kana keessa biqiloonni xixiqqoon halluu adda addaa qaban argamaa jiru. Akkasumallee dhagaan naannoo biqiloota kanaa bu'ee jira.

Maxxansi beeksisaa kun, maxxansa daldalaa oomisha saamunaati. Saamunaan kun, biqiloota uumamaa irraa kan qophaa'u yoo ta'u, kan dhaabbata Afrii Herbaal jedhamuun qophaa'e dha. Saamunaan kun, wantoota gogaa fuulaa irratti ba'an qulqulleessuuf kan fayyaduu dha.

Isheen kun dubartii uffata aadaa godina Arsii uffattee jirtuudha. Uffatni isheen uffattee jirtu callee bifa magariisa, adiifi diimaa qabu ofirraa qaba. Harka isheettis meeshaa aadaa calleedhaan faayamee jiru qabattee jirti. Addaafi morma isheetti faayaa callee hidhattee jirti.

Suuraa kanarratti kan argamu narsii yookin immoo hokkettuu fayya dhukubsaya yaala jirtu yommuu ta'u Akka suuran Kun ibsutti dhiibba dhiiga yaalamtuu kana meeshalee elektirooniksii fayyadamuun safara yookaan yaala akka jirtu mul'isa

Ijaarsa, namoonni asiin olitti argaa jirru kun namoota hojii ijaarsaa irratti bobbahanii jiranidha. Namoonni kunneen namoota Injiinera ta'anidha. Ijaarsi kunis ijaarsa reefu ijaarramaa jiruufi feerroon lafa keessaa ol bahaa kan jirudha.

Mana meeshaalee miidhaginaa fi teessuma adda addaan guutee jirudha. Mana kana keessatti meeshaaleen akka minjaalaa, teessuma barcumaa, fi meeshaa migiraa fi keeshaa irraa hodhamu argina. Isaanis Mana baay'ee kan miidhagsanidha.

Gabaa tokko namni gaafa deemu gosoota oomishaa gosa barbaade akka filannoo isaatti argachuu kan danda'uu fi kana namatti tolu immoo wantoonni wal fakkaataa ta'an bakka baay'ee waan jiraniif filannoo qaba

Qullubbii adii, qullubbii diimaa, urgooftuuwwan garaa garaa, fi jijinbila fa'a bakka bitaa fi gurgurtaatti walitti qabamanii kan jiran argina. Waantonni kunneen hundi isaanii ittoo gaarii hojjechuuf kan oolanii fi fayyummaaf kan fayyadanidha.

Ija yookiin firii mukaa nyaachuun qaama keenya keessaa dhaangaan kirriin (fiber foods) akka gadi hin buuneef gargaara. Kuduraaleen kun maangoo, paappaayyaa, muuzii fi kanneen biroodha. Fayyummaa qaama dhala namaaf barbaachisoodha.

Meeshaalee muuziqaa addunyaan yeroo ammaa itti fayyadamaa jirtuuf bu'uurri meeshaalee muuziqaa kan aadaati. Meeshaaleen kun immoo akkuma hawaasaatti garaa garummaa qaba. Keessumaa biyya kana keessatti kan beekamu Masaanqoodha. Masaanqoon sagalee baay'ee nama hawwatu dhageessisuu danda'a.

qabee, qabeen meeshaalee aadaa kan uummata Oromoo keessaa isa tokko yoo ta'u yeroo baayyee wantoota gara garaatu itti naqama, isaanis kanneen akka dhangaa yookaan qorii fi aannanidha. calleen faayyamee kan jirudha.

Namoonni hedduun akkasumas dubartoonni sadan fuuldura jiran kun uffata aadaa isaanii kan kutaa Oromiyaa garaa garaa uffatanii kan jiran yoo ta'u, hara keessatti ayyaana irreecha malkaa kabajaa fi irreeffachaa jiru. Ayyaanni irreecha malkaa waggaatti al tokko kabajama.

Kantiibaan magaalaa Finfinnee yeroo ammaa aaddee Adaanech Abeebe nama magaalaa Finfinnee hatattamaan jijjiiraa jirtudha. Dhugaa dubbachuuf kantiibonni isheen dura turan osoo akka isheetti hojjataniiru ta'ee silaa magaalaan mitii biyyiyyuu ni jijjiiramti.

Mooseen biqiloota nyaataaf oolan kanneen firii isaanii lafa keessatti yookaan immoo lafa jalatti dhaluun beekamanidha. Mooseen gosa kuduraalee jalatti kan ramadamu yemmuu ta'u, biqiloota soorrataaf oolan keessaa isa baayyee jaalatamaadha.

Kun aasxaa Ministeera Faayinaansiiti. Aasxaan kun boca geengoodhaan kan hojjetameedha. Qarqarri isaa halluu bifa warqeedhaan sararamee jira. Gidduudhaan immoo boca garaa garaa bifa warqeedhaan kaafame qaba. Barreeffama afaan Amaaraafi afaan Ingiliziidhaan barreeffames ofirraa qaba.

Bidiruu galaana irra yookiin bishaan yaa'aa jiru irra kan adeemudha. Namoonni bidiruu kanaan adeemaa jiran haroo naannoo bosonni jirutti yoo ta'u, baay'inni namoota kanaa sadiidha. Kunis bashannanaaf kan gargaaruu fi sammuu namaa kan boqochiisudha.

Kitaaba asoosamaa kan mata dureen isaa "Guuboo Seenaa" jedhu. Qola kitaaba asoosamaa kana irratti suura abbaa gadaa daa'ima barsiisaa jiru argina. Asoosamni dhugaa seenaa hawaasa tokko keessa turee fi jiru bifa barreeffamaan akka nama hawwatuu fi barsiisutti dhiyeessuudha.

Allaattiiwwan bakka jiraatan irratti hundaa'ee akaakuu hedduutu jiru. Allaattiiwwan kunneen bakki jireenya isaanii naannoo qaamni bishaanii argamutti yoo ta'u, kunis madda soorata isaanii haroo kana keessaa waan argachuu danda'aniifi dha.

Bakka kanatti kan mul'achaa gaara jalli isaa tooftaa ittisa harama biyyee eegee qotamee jiruudha. Gaarri kun marga halluu magariisaan uwwifamee jira. Akkasumallee naannoo gaara kanaan gooda isaa biqiloonni magariisa ta'aan gurguddoon argamaa jiru.

Suuraa kana irraa kan arginu kun baaduu yemmuu tahu innis warshaa keessatti haala adda taheen waantootni garaagaraa itti dabalamee kan qophaaeedha. Kunis haala bareedaa fi nama hawwatuun gurgurtaaf kan dhiyaatedha.

Gosoota nyaata adda addaa kan akka daabboo, biddeena fi gosoota ittoo adda addaatu meeshaa itti nyaatamu irra godhamee jira. Akkasumallee daadhiin halluu keelloo qabu bililleetti naqamee lama ta'ee wal bira jira.

Bakkeewwan bashannanaa hedduu keessatti bakki walgahiin itti adeemsifamu qophaa'uudhaan dhaabbileen hedduun hojii isaanii akka adeemsifatan isaan tajaajilaa jira. Bakkeewwan kunneenis qulqullina guddaadhaan waanta hojjetamaniif maamiloonni achitti fayyadaman gammadoo ta'uudhaan dhimma isaanii xummuratu.

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa Qiddus Giyoorgis jedhamu dha. Dhugaatiin alkoolii kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessattidha. Dhugaatii alkoolii baayyisanii dhuguun jireenya hawaasummaa fi fayyaa qaama namaa irratti miidhaa ni geessisa. Dhadhamni dhugaatii kanaa maalidha?

Magaalaa keessatti iddoon balfi itti gatamu qophaa'uun isaa faayidaa hedduu argamsiisaa jira. Kunis magaalaa miidhagduu uumuu bira darbee namoota hojii qulqulleessuu irratti hojjetan fayyadamtoota taasisuu danda'eera. Kun immoo namoonni hedduun hojicha akka jaalatanii hojjetan isaan taasisuu danda'eera.

Mana kuusaa dhugaatiilee gara garaa , dhugaatiwwan asirratti argaa jirru kun irri caalli isaanii dhugaatii aalkoolii baayyee of keessaa qabaachuun beekkamanidha. Fakkeenyaaf kanneen akka Awaash fi kanneen biroo kan kana fakkaatanidha.

Haadholiin keenya qoraan ittiin nyaata qopheessan gara bosonaa deemuudhaan funaananii ittiin maatii isaanii sooru. Kana malees warreen kaan immoo waanta kana gara gabaatti geessanii gurguratanii ittiin jireenya isaanii fooyyeffatanii ijoollee ofii barsiifatu. Waanti kun dadhabsiisaa ta'us harka qal'ummaan dadhabbii kanaaf saaxiluu danda'eera.

Dhugaatiin Diraaftii namoota hedduudhaan jaalatamummaa guddaa qaba. Keessumaa akka biyya keenyaatti mana dhugaatii qabnu baay'ee keessatti gurguramuudhaan fayyadamtoota hedduuf gammachuu ta'uu danda'eera. Gatiin isaa diinagdee uummata keenyaa hubuus namni baay'een araada isaan qabamee baasii guddaaf saaxilameera.

Boqqolloon gosa midhaanii waqtii gannaa fi bonaatti jallisiidhaan faca'uu ni danda'a. Boqolloo kun garuu naannoo manaatti, iddoo baalli warqee jirutti faca'ee kan jirudha. Achi keessa immoo qotee buloonni kun buna dhaabaa jiru.

Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana dhaabbilee akka biyyaa gurguddoo jedhaman keessaa tokko kan ta'ee fi yoo hubattee ilaalte loogoo isaanii keessa utubaa elektiriikii shiboo sadii qabutu keessa dhaabbatee jira.

Haadholiin keenya sa'a isaanii elmataniitu ijoollee isaanii guddifatu. Yeroo kana haadholiin kunneen aannaan elmamu kana bakka tokkotti kuusuudhaan yeroo inni itite maatii isaaniitiif kennaniitu isa irraa hafe immoo raasuudhaan dhadhaa isaa baasanii itti fayyadamu.

Namichi tokko yeroo inni dhaabatee meeshaa qarshii irraa baasuuf tajaajilu yookiin 'ATM' jedhamu irraa qarshii baasaa jiru in argina. Kan inni irraa baasaa jiru immoo baankii oromiyaa yookiin "coop" jedhamudha. Namichi kun akksuma dugda isaatti boorsaa baatee kan jirudha.

Namni tokko mana ijaarratee keessa jiraachuuf gatii guddaa baasa. Kana ta'ee ottoo jiruu sababoota garaa garaatiin humnoota biraatiin yeroo jalaa diigamu rakkoo xiinsammuutiif isa saaxila. Kana irraa kan ka'e sababa misoomaatiin yoota'e kiisaan gahaa ta'e kennamuufi qaba.

Yeroo ayyaana kan aadaa uummata naannoo isaanii kabajan uummanni Tigraay dubartoonni uffannaa diimaa halluuwwan hedduu makaa qabu akkasumas tokko tokko immoo kan halluu adii qabu uffachuun namoota waliin jaalalaan kabajatu.

Barattoota nyaata qofaa qofaatti fudhachaa jiran argina. Barattoonni kun nyaata gosa adda addaa qabu kana kan fudhachaa jirani mana barnootaa isaaniitii yoo ta'u, deeggarsa mootummaan isaaniif godheen soorata argachaa jiru.

Laaftoon muka qoree qabu, kan lafa baddaatti, gammoojjii fi badda dareetti marguu danda'udha. Mukti kun kellaa midhaanitti ijaaruuf, manaa fi iddoowwan balaan irra gahuu danda'u itti ijaaruuf kan gargaaru dha.

Suuraa kanarratti kan argamu miidhaan facaafamee gogeeru qamadii jedhamu yommuu ta'u qamadin biyya keenya itoophiyatti baay'ee beekama kan ta'e fi gara biyya alaattis gurgurtaaf gara biyya alaatti ni ergama jechuudha.

Manneen amantaa ortoodooksii keessatti keessattuu kan tawaahidoo Itoophiyaa keessatti fakkiileen harka namaatiin bocamanii kan keenyaa manaa irratti fannifamanii fi namoonni hedduun qulqulloota Macaafa Qulqulluuti jedhanii amananiidha. Anaaf garuu wanti Kun dhugaa miti.

Fakkii konkolaataa guddaa namoota hedduu fe'ee deemuu danda'uudha. Konkolaataan kun jalli isaa halluu adii kan qabu yoo ta'u irra keessi isaa immoo halluu cuquliisa qaba. Konkolaataan kun naannoo mukeenii daandii gubbaa dhaabbachaa jira.

Warshaalee gurguddoo keessatti karaan konkolaataa xixiqqaafi ibsaan gahaa ta'eefi kan mooraa keessatti ifu jiraachuun isaa hojiin walitti fufinsa qabu akka jiraatuuf fayyada. Kanaaf bakka hundattuu waanti akkasii jiraachuu qaba. Kun immoo akka dirqamaatti ilaalamuu qaba.

Maashinni uffata miiccu kan akka durii baay'ee humna barbaadu miti. Malli uffata bara durii kan adda godhu mala aadaatiin humna kan barbaaduu fi yeroo dheeraa kan fudhatu ture. Amma garuu kun salphateera.

Aanga'oonni mootummaafi dhaabbileen morkattootaa biyya kana keessatti walitti dhufanii waliin mari'achuun baramaa ta'eera. Kun immoo faayidaan isaa daangaan siyaasaa biyyattii baay'ee akka bal'atu taasisuu danda'a. Waanti kun yeroo kamuu irratti hojjetamuu dhimma qabudha.

Suuraa siidaa mootii Itiyoopiyaa durii Minilikiidha. Siidaa kana irraa mootiin kun Farda yaabbatee mataa isaatti waa hidhatee jira. Naannoo siidaa kanaa biqiloonni baala magariisa qaban baay'eetu jiru. Akkasumallee cina siidaa kanaa muki meexxii jira.

Bakka kanatti kan ilaallu suuraa asxaa halluu magaariisaan faayyamee jiru yoo ta'u. Asxaan kun wiirtuu isaa keessaa waan akka danaa geengoo halluu magariisaa fi adii qabu kan kallattii tokkoon qara qabu qaba.

Namoonni kunneen baayyinni isaanii dhiira tokkoo fi dubartoota lama waliigala nama sadi yoo ta'aan uffata halluu akka adii, cuquliisa, diimaa fi kanneen biroo of keessaa qabu uffatanii dhaabbatanii kan jiranidha.

Barattoota daa'immanii kutaa barnootaa keessa taa'anii barachaa jiranii fi barsiiftuu isaan barsiisaa jirtu. Daa'imman kunuunsuu fi yeroo umuriin isaanii barnootaaf gahetti gara mana barnootaa geessuun dirqama maatii fi lammii hundaati. Sababni isaas daa'imman har'aa boru warra abdii biyyaa waan ta'aniifi.

Uffannaan aadaa oromoo kan naannoo Arsii baay'ee miidhagaa fi kana nama hawwatudha. Keessattuu kan dubaraa uffannaan isaa gaaraa hamma dakaatti wal fakkaataa fi calleewwan mormatti akkasumas mataatti kaa'aman kophaatti qaba.

Namoonni yeroo baay'ee gaafa uffata naxalaa jedhamu bitatanii itti fayyadamuuf mana isaaniitti erga bitatanii galanii booddee ni sirreessu. Adeemsi naxalaa kana sirreessuu fi itti fayyadamuuf qopheessuu kunimmoo "qoocca'uu" jedhamee waamama.

Suuraa kana irratti kan agarru riqicha guddaa nama fi konkolaataf ooludha. Riqichi yeroo baayyee kan inni hojjetamu iddoo golba ta'ee fi iddoo bishaan jiru irrattidha. Riqichi kun kan inni hojjetame bishaan irrattidha.

Kun bilbila 'ismaartii' ammayyaa yeroo ammaa keessatti addunyaa irratti jaallatamummaa guddaa qabuudha. Maqaan bilbila kanaa 'i-phone' jedhama. Oomicha dhaabbata 'Apple' jedhamuuti. Bilbilli kun halluu fi gosa garaa garaatiin kaa'amee jira.

Bakakkaa jechuun kan yeroo roobni guddaan akkasumas salphaan roobuu sagalee guddaa fi ifa guddaadhan kan mul'dhatudha. bakakkaan akka saayinsiin jedhuutti kan inni uumamu yeroo qilleensi ho'aa fi qorraan walitti bo'dha. innis gosoota sibiilaa baayyee barbaachisan kan of keessaa qabudha.

Jireenya baadiyyaa keessaa baay'ee kana nama hawwatuu fi ofitti nama harkisu yeroo waqtii birraa midhaan naannoo maraa margee akkasumas margi margee waan jiruuf lafti halluu magariisa qaba. Kunis baay'ee nama hawwata.

Fakkii daa'ima talaallii fudhachaa jirtuuti. Daa'imni kun afaan ishee bantee qoricha dhangala'aa ta'ee liqimsaa jirti. Akkasumallee qubni nama talaallii kana keennuu yeroo afaan daa'ima kanaatti qorichaa cobsaa jiru argamaa jira.

Sanyiin baaqelaa, ataraa fi kanneen biroon gosa midhaanii ittoo danfisuu kan gargaaranidha. Dubartiin kun baaqelaa kaa'amee kaakka'amee, qulleeffamee jiru gabaatti baaftee kan gurguraa jirtudha. Daa'imni ishii bira jirtu immoo waliin haasa'aa kan jirtudha.

Bishaan kuufamaan yookiin yaa'u dhugamuu qofaaf osoo hin taane qulqullina meeshaaleef, dhoqqee mana maraguuf gargaaru bukeessuuf, jallisii fi kanneen biroof kan fayyadudha. Dubartiin bishaan kuufamaa muka irra dhaabattee waraabaa jirti.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa xiyyaaraa, konkolaataa fe'umsaa fi konkolaataa manaa argina. Xiyaarri kunis cinaa isaarraa barreeffama 'Emirates' jedhu ofirraa kan qabudha. Isaanis bakka buufata xiyyaaraatti walitti qabamanii argamu.

Namoota walitti qabamanii sirbaa jiraniifii sirba aadaa Oromoo sirbaa akka jiran uffata aadaa Oromoo fii haala sirbaa irraa hubachuun ni danda'ama. Farda uffata isaan faayamee fii namoota farda yaabbatanii jiran fa'atu mul'ata. Shimala fii mukkeen bosona fakkaatan arguun ni danda'ama.

Namoonni sirba baasan al takka takka naannoo magaalaa bakka miidhagaa bira darbanii gara baadiyyaa kan naannoon isaa magariisa ta'ee fi naannoo midhaan gosa adda addaatiin guute keessatti sirba ni baasu.

Heerri biyya Itoophiyaa alaabaa mataa ishee lafa keessee jirti. Innis alaabaa halluu magariisa, keelloo fi diimaa kan gidduu isaatti mallattoo walqixumma qabu wajjinidha. Alaabaan kun Muummicha ministeera dookter Abiyyii fi nama biraan qabamee jira.

Namoonni kunneen hordoftoota amantii islaamaa yoo ta'aan baayyatanii dhaabbatanii kan jiranidha. Amantiin islaamaa amantii akka Itiyoophiyaattis ta'ee akka adduunyaatti amantii hordoftoota heddu qabudha. Hordoftoonni amantii islaamaa musliima jedhamanii kan waamamanidha.

Dubartiin haalluu gogaa diimaa qabdu kun, uffata haalluu adii qabu kan aadaa kaawwattee kan jirtu yoo ta'u, uffanni kun kuula irraa harkaan kan hojjatamee dha. Uffanni kun, fiixee isaa irratti kuula haalluu diimaa kan qabuu dha.

Kitaabni kun kitaaba afaa oromoon barreeffame yoo ta'u mata dureen isaa hin gaabbu kan jedhudha. Kitaaba kana kan barreesse maqaan isaa Jawaar Mohaammed nama jedhamu yoo ta'u qola isaa irraa Jawaar mohaammed qaba.

Kophee gogaa loonii irraa hojjetamee jiru, kan baay'ee tureeru argina. Kopheen kun biyyoo lafaa fi dhoqqeen kan bifti isaa baee jirudha. Haa ta'u iyyuu malee, jabaa waan ta'eef osoo hin citin jira.

Gosoota dibataa kan rifeensaa keessaa tokko kan ta'e dibata waan akka dhangala'oo ta'ee kan qaruuraa pilaastikaa keessa kaa'amudha. Addatti kan halluun isaa keelloo ta'e dibanni akkanaa baay'ee jaallatamaa fi filatamaadha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa harmeen tokko ofirra taa'anii yeroo isaan bishaan ciisaa budduuqsanii waraabbatan argina. Harmeen kunis jarakiinaa naannoo shanii of biraa qabu. Namoonni biraas fageenya irraa yeroo isaan waraabbatan arguu dandeenya.

Biyya tokko keessatti hawaasni naannoo tokko jiraatan tajaajila hawaasummaa gosa adda addaa mootummaa irraa argachuu qabu. Tajaajiloota kanneen keessaa tokko kan ta'e tajaajila bishaan dhugaatii kan nama hundumaa irratti dhiibbaa qabudha

Dubartii fuula ishee ijaabaan golgitee jirtuudha. Dubartiin kun ija ishee qofaatu argama. Akkasumallee uffata halluu gurraacha qabu kan qoma ishee irraa waan halluu adii qabu uffattee morma isheetti immoo shaashii magariisa godhattee jirti.

Mana gurgurtaa wantootaa fi meeshaalee gara garaa argaa jirra. Isaaniis wantoota nyaataaf oolan akkasumas wantoota mi'eessitu gosa gara garaa fi dhugaaatiwwanis kan argamanidha. Dhugaatiwwan kunneen dhugaatiwwan lallaafaa jedhamuun kan beekkamanidha.

Laawundariin gosa maashinaa kan namoonni mana jireenyaa keessatti itti fayyadamanii fi hojii namni itti dahdabuu qabu ofumaa kan namaaf hojjatudha. Innis humna ibsaa qofaa itti walquunnamsiisuun keessa isaatti bishaan naquun ni miicca.

Suura kanarratti kan argamu sirna badhaasaa yookan galateeffanna yommuu ta'uu Akka suura kana irratti argamutyi ministeerri mummee itoophiya dooktari abiy ahimed sirbituu beekama oromiyaa kan ta'een badhaasaa yookiin immo galateeffachaa Jira.

Kun gosa bineelda manatti galuu kan maqaan isaa gaala jedhamuudha. Gaalli kun naannoo gammoojjii jiraatu. Lama ta'anii dhaabbatanii jiru. Ba'aa itti fe'uuf kan tajaajilu koorichaan dugda isaaniirra jira. Gaalli faayidaalee biroo kanneen akka aannaniis ni kenna.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mana ijaarsa irra jirudha. Manni kun mana diizaayinii baay'ee bareeduu fi manneen afur kan fakkaatu garuu hundi isaanii wal qabatanii hojjatamuutti jiraniin kan ijaaramedha. Karaa fuulduraa immoo banaa fi barandaa guddaa qaba.

Biyyoonni garaa garaa raayyaa ittisa mataa isaanii kan qabanidha. Raayyaan ittisaa kunneen uffata wal fakkaataa uffatanii wal ga'ii kan taa'aa jiranidha. Baay'inaan dhiirota waan ta'aniif, mataan isaanii rifeensa hin qabu.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota hojjattoota fayyaa lama kan mana tokko keessa dhukkubsataa tokko dhukkubsachiisaa jiranidha. Isaanis uffata seeraa kan ogummaa isaanii uffatanii nama dhukkubsatee ciisu yaalaa kan jiranidha.

Iddoo namoonni nyaata itti bitatanii nyataniidha. Teessoo, wantoota dhugamanii fii dubartoonni mana nyaataf dhugaatii kana keessa hojjatan kan mul'ataniidha. Dubartoonni kunniin uffata adii ta'e kan uffatanii fi mana keessa namoonni nyaata fayyadaman akka hin jirreedha kan mul'atu.

Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa tokkoo argaa jirra. Akkasumas konkolaataa baayyee karaa irra deemaan jirantu jira. Konkolaattonni kunneen kanneen akka konkolaataa fe'umsa uummataafi konkolaataa manaati. Gamoo guddaan illee fuuldura konkolaattota kanaatti ni argama.

Dhugaatii lallaafaa qaruuraa sibiilaatti naqamee meeshaa keessa ka'aamu keessa ta'aa jira. dhugaatiin kun halluu gurraacha kan qabu yemmuu ta'u meeshaa halluu cuquliisa qabu keessa jira. Akkasumallee meeshaan halluu diimaa qabu argamaa jira.

Midhaannii gosa adda addaa keeshaatti naqamee mul'achaa jira. Meeshaaleen midhaan baachaa jiran kun halluu adda addaa qabu. Halluu kan akka : adii, diimaa, magariisa, keelloo fi kan kana fakkataniidha. Akkasumallee akaayiin tokko keeshaa kana keessa jira.

Mana amantaa laallibalaa. Manni amantaa kun waggoota hedduu dura lafa keessatti gadi qotamee kan ijaaramedha. Manni amantaa kun kutaalee keessoo fi balbaloota seensaa hedduu kan qabudha. Bakki seena qabeessi kun waggaatti namoota hedduudhaan kan daawwatamudha.

Konkolaataan fe'uumsa meeshaalee guddaa ta'e tokko, daandii konkolaataa asfaaltii irra adeemaa jira. Kana malees, konkolaattonni biroo hammaan xiqqoo ta'anis deemaa yeroo jiran mul'atu. Akkasumas, daandii asfaaltii kana cinaatti daandiin cirrachaa namni irra deemus ni jira.

Dhugaatiin habashaa jedhamuun beekamu Kun, hedduminaan biyya keenya Itoophiyaa keessatti, hoteelota gurguddo hanga xixiqqootti kan gurguraman yemmuu ta'an, dhugaatii nama macheessuu illee danda'anidha yoo baayyatan. Dhugaatiin Kun dhamdhama namatti tolu kan qabudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota aangoo olaanoo qaban wal harkaa fuudhinsa aangoo kan gochaa jiran yoo ta'u, namoonni kunneen piresedaantii biyya Itoopiyaa tiif aangoo wal irraa fudhachaa jiru.

Manni kun kan inni ijaaarame qorqoorroo irraa yoo ta'u mudhii isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e wal duraa duuba gurraacha, diimaa fi adii kan ta'e dibamee kan jirudha.

Bakka kanatti kan mul'atu suuraa teessuma lafaa humnoota uumamaa adda addaan caccabee jiruudha. Teessumni lafaa kun caccabee biyyeen isaa diimatee mul'achaa jira. Akkasumallee biqiloonni baala maqariisaa muraasni naannoo teessuma lafaa kana jiru.

Mana amantaa warra Ortodoksii keessatti haalli waaqeffannaa bifa adda ta'een gaggeeffama. Waaqeffannaan kun yeroo gaggeeffamu hordoftoonni amantichaa saalaan wal-qooduudhaan bakka adda addaa dhaabbatanii waaqeffatu. Kun immoo qormaata foonii yeroo sana mudachuu danda'u ooluidhaaf jedhamee amanama.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura maxxansa teleevizyinii keen jedhamuuti. Teleevizyiniin kun, tapha shaampiyoons liigii kilabii kubbaa miilaa maanchistar siitii fi kilab biraagaa jedhamu gidduutti gaggeeffamu gabaasaa jira. Shaampiyoons liigin dorgommii kubbaa miilaa kilaboota biyyoota Awrooppaa garaa garaa gidduutti gaggeeffamuudha.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee manaa yoo ta'aan kan isaan irraa hojjetaman margi citaa jedhamu erga gogee booda bishaan cuubamun meeshaa mutaa jedhamun kan xaxamudha. meeshaa kan yeroo baayyee namoota baadiyaatu itti fayyadama.

Lafti bu'aa ba'ii sababoota garaa garaan kan godhattedha. Dirreen nutti mul'atu kun mukoota akka laaftoon kan uwwifameeru yeroo ta'u, manneen muraasni keessatti ni mul'atu. Lafti kunis suluula keessa qaxxaamuru ni qaba.

Nyaatni aadaa fi barsiifata hawaasa murtaa'e tokko waliin kan wal qabatudha. Dubartiin kun daabboo muramee jiru, qorxiidhaan baattee jirti. Nyaatni daabboo kun yeroo ayaanaa, cidhaa, eebbaa fi iddirii kan tolfamudha.

Qonni utubaa biyya keenya Itoophiyaa akka ta'e beekamaadha, gosoota biyyi keenya irratti bobbaatee hojjechaa jirtu keessa tokko oomisha dinnichaati oomishni dinnichaa biyya keenya keessatti akkaan beekamaadha. waanti adda isa taasisu muraasa dhaabnee danuu argachuu keenyadha.

Manni amantaa Ortodoksii akka biyya kanaatti seenaa guddaa qabaachuudhaan beekama. Bakka kanatti waaqeffannaan yeroo taasifamutti hordoftoonni amantichaa kabaja uumaa isaaniitiif qaban agarsiisaa waaqeffatu. kanas haala uffannaa isaaniifi haala jireenya isaaniitiin sodaa waaqayyoo qabaachaa jiraatu.

Oomisha gosa midhaanii kototee jedhamuun beekamudha. Gosti midhaanii kun nyaataaf kan ooludha. Akkasumas galtee warshaa ta'uun kan tajaajiludha. Gosti midhaan kanaa naannoo qilleensa badda daree fi gammoojjii keessatti firii olaanaa kan kennudha.

Mana tolchaa nyaata Daabboo fi keekii nama Alebee jedhamuuti. Manni kun nyaata daabboo tolchuuf kan ajajamudha. Tolfamaa isaa bituufis kan ooludha. Namoonni hojii akkasii hojjetan madda galii mataa isaanii qabu.

Dibata fuulaa firii biqiltuu avukaadoo fi killee lukkuu walitti makuun qophaa'e. Dibanni kun bifa fuula keenyaa sababa adda addaan goggoge deebisee haaromsuufi bareechuuf kan gargaarudha. Suuraa kana irraas dubartii wantoota kana lamaaniin fuula ishee dibachaa jirtu argina.

Dhugaatiiwwaan biyyaa keenya Itoophiyaa keessatti mala aadaatin oomishaman keessaa 'birziin' isaa tokkodha innis kan inni irraa qopheeffamu wantoota naannoo keenyatti argaman kaneen akka damma fi bishaanidha. birziin dhugaatiiwwaan jiran keessa kan baayyee midhaawudha.

Fakkiin armaan olitti argamu Kun, suuraa yaadannoo guddaa, ergaalee barreeffamaa hedduu of keessatti qabatee jiru yemmuu ta'u, innis irri isaa halluu gurrachaan kan haguugamee fi teessoo irra keewwameetu jira. Fayidaan yaadannoo kana maali?

Gochaa duubatti hafummaa irraa bilisa ta'e, dubartoota hirmaannaa isaanii dinagdee keessatti dabaluun guddina mataa isaanii qofaaf osoo hin taane, biyyaaf illee murteessaadha. Dubartiin kun dinagdee irratti beeksisa mataa ishee beeksisaa jirti.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru nama mana tokko keessatti qabattoo halluuwwan garaagaraa kanneen gabaaf dhiyaatan halluu adda addaatiin hodhee akka ta'utti gabaaf dhiyeessudha. Namichis mana qoroqoorroon ijaarame keessa taa'eetu hojjata.

Bakka kanatti harree gaarii cidii midhaanii fe'ee jiru harkistee deemaa jirtu agarra. Harreen kun lama yoo taatu tokko gurraattiidha. Akkasumallee dubartiin tokko cidii harreen feetee deemaa jirtu kana irra taa'aa jirti.

Loon beelladoota manaa keessaa isa tokko yoo ta'u yeroo baayyee akka madda galii fi akka madda nyaatatti kan fayyadanidha. Loowwan kunneen bifa garaa garaa kanneen akka gurraacha, adii fi kanneen biroo of irraa qabu.

Raafuun nyaata naannoo keenyatti baay'ee beekama ta'e akkasumas fayya yookaan immoo nageenya namaaf ille faayida guddaa ni qaba sababiin isaas waantota qaama namaaf barbaachisan hedduu ni qaba. Mi eraalonni raafuu keessatti argaman eenyu fa'i?

Piroofeesar Mararaa Guddinaan nama siyaasaa biyya kana keessatti qabsoo karaa nagaa hordofuudhaan kan beekamudha. Namni kun ummurii isaanii guutuu qabsoo kana keessatti kan dabarsan ta'uu qofa itoo hintaane hundeessaa paartii dhuunfaa isaanii ta'uudhaan kallattiin gameessa hojjechaa jirudha.

Qamadiin yeroo ammaa kana bifa tooraatiin faca'uu jalqabee jira. Kunis galii nama dhuunfaa yookiin namoota garee dabaluufidha. Qamadiin kun bifa tooreetiin kan faca'ee jiru, galii oomisha kanaa dabala jedhamee waan yaadamuufidha.

Yeroo ammaa wantoota duraan itti fayyadamaa turre deebifnee fayyadamuun waan baramaa ta'aa dhufaa jira. Keessaayyuu meeshaalee pilaastikaa fi sibiilota xixiqqoo yoo ilaalle namani tokko manarra deemuun gatii xiqqoon sassaabaa oola.

Gareen Kun, garee kubbaa miilaa biyya keenya Itoophiyaa yemmuu ta'an, isaanis naannoo yookaan goodina wayii bakka bu'uudhaan yeroo isaan itti dorgommiif qophaa'an argisiisa. Gama tokkoon biyyi keenya Itoophiyaan tapha kubbaa miilaan duubatti hafummaa illee kan qabdudha.

Dubartiin tun uffata aadaa ummata kibbaa uffattee dhaabbattee kan jirtu yoo yoo ta'u uffata aadaa isheen uffatte halluu akka adii, diimaa, keelloo, gurraachaa fi kanneen biroo kan of keessaa qabudha.

Loogoo dhaabata dhugaatii raabsuuti. Barreeffama afaan Amaariffaatin barreeffame fii afaan Ingiliffaatin kan barreeffame ofirraa kan qabuudha. Loogoo isaa keessatti mataa namaa, ija, nyaara funyaanii fii afaan arguun ni danda'ama. Dabbasaan isaa bifa goofaree jedhamuun fakkeeffamee kan hojjatameedha.

Manneen nyaataa hedduun sadarkaa isaanii eeggachuun fedhii maamilootaa harkisanii galii gudda irraa argachaa jiru. Qulqullinni waanta bu'uuraa waanta ta'eef mana nyaataatti jalqaba qulqullina irratti hojjechuun itti quufinsa maamilaa dabaluudhaan fedhii nyaataa dabalee galii guddaan bakka sanaa akka argamu taasisa.

Minjaalli nyaata irratti nyaachuu qofaaf osoo hin taane, hojii manaa irratti barreessuuf, kompiitara irra kaa'anii irraa suur sagalee ilaaluu fi kanneen kana fakkaataniif kan fayyadudha. Minjaalli kun jalli isaa meeshaa dhoksaan kaa'uu danda'a.

Barattoota daree barnootaa keessa baayyatanii ta'aa jiraniidha. Barattoonni kunneen uffata seeraa mana barumsaa isaanii kan halluu wal fakkaataa qabu kan keelloo fi cuquliisa ta'e uffachaa jiru. Barattoonni kunneen dabtara isaanii minjaala irra godhatanii jiru.

Kilabiin kubbaa miilaa Kun kan Jimma abbaa jifaar loogoo mataa isaa kan qabuu fi halluuwwan diimaa, gurraachaa fi adii kan of keessaa qabudha. Shakkii tokko malee barcuumaa loogoo sana gidduu dhaabbatee jiru namni marti ni jaallata.

Shaamarran Oromoo Arsii uffata aadaa isaanii baay'ee miidhagaa ta'e uffatanii yeroo gamtaadhaan adeeman baay'ee miidhagu. keessumaa yeroo ayyaana irreechaa siinqee isaanii marga jiidhaa faana qabatanii yeroo adeeman miidhagina dhuunfaa qofa itoo hintaane kan Oromaa ta'anii miidhagsuudhaan beekamu.

Uffatnii fi kopheen bifa faashinii qaban yeroo ammaa kana baay'inaan dhiyaachaa jiru. Uffatni kun surree dubartootaa yoo ta'u, meeshaa nama nam-tolcheetti uffifamee kan jirudha. Innis maamiltoonni ilaalanii akka bitataniifidha. Kopheenis bira jira.

Kun mana daldalaa wantoota nyaataafi dhugaatiin keessatti gurguramu kan kaaffee jedhamuun beekamuudha. Kaaffee kana keessa barcumaafi minjaalota hojjaa dhedheeraa qabantu jira. Gosoonni tajaajilaa mana kana keessatti argamanii keenyan manichaa irratti maxxanfamanii jiru.

Akka aadaa oromoottis ta'ee Itoophiyaa keessatti daandii irratti bahuun buna danfisuun kan beekaman dubartootadha. Kan na aarsu garuu osoo dhiirris kana hojjatee hojii dubaraa fi dhiiraa jedhamee qooduu baannee gaariidha.

Dhugaatiin kun dhugaatii alkoolii yoo ta'u maqaan isaa kaatikaalaa kan jedhamudha. Dhugaatiin alkoolii kun kan inni oomishamu biyya Itiyoophiyaa keessatti yoo ta'u baayisaanii dhuguun fayyaa qaama namaa irratti miidhaa geessisuu danda'a.

Iddoo cidhaa, kabaja guyyaa dhalootaa, kabaja ayyaanaa fii k.k.f niif kan qophaa'uudha. Habaaboo babbareedoo, teessoo bareedaa fii uffata bifa adii ta'e arguun ni danda'ama. Haa ta'u malee iddoo kanatti namni tokkollee kan hin jirreedha. Duubaa isaatti urjii arguun ni danda'ama.

Bakkeen bashannanaa, bakka boqonnaa sammuu ilma namaaf kennan keessaa isa baayyee murteessaadha. Bakki Kun, bakka baayyee magariisaa ta'ee fi namoonni hedduminaan dhufanii haara itti galfatanidha. Akkasuma illee bakka kanatti buna danfifamaa jirutu argama.